Kulezi insuku kukhona indawo lapho okugcinwa khona abantwana abancane abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi. Kuyabe kukhona lombalisi njalo okhangele abantwana laba ebafundisa izinto ezitshiyeneyo.

Ekilasini lapho abafundi abafundela khona kulilungelo labantwana ukuthi befunde njalo abantwana kumele bethole kulezitulo zokuhlala kumbe amabhentshi kanye lamatafula lapho ababhalela khona kube lomgwembe lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Esikolo sabantwana abancane abalemnyaka eyisithupha kusiyaphansi. Bahlezi endaweni elotshani obuluhlaza. Kukhona amabhuku abawasebenzisayo kuleyondawo. Njalo kukhona lababalisi abatshona bedlala labantwana bebafundisa.

Kulezi insuku sokugcwele izikolo ezinengi ezilabantwana abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi. Bayabe befundiswa ngemidlalo etshiyeneyo esikolo. Abantwana abagqoke amayunifomu, babambene izandla, bayazijabulela.

Ekilasini lapho okufundela abafundi kukhona izitulo zabafundi ezokuhlala, kukhona njalo amafasteli angenisa umoya kukhona njalo lekhetheni elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elivale ifasitela.

Siyambonga uhulumende ,ngokusiyakhela izikolo ezinengi. Ezenfundo yaphansi eprimary ,ngakho umlandu ususalele umzali. Umzali kumele abone ukuthi umntwana uyahamba esikolo ngasosonke isikhathi.

Izakhiwo ezinengi ezikahulumende okugoqela izikolo kanye lezibhedlela lezinye indawo ezitshiyeneyo zandise ukuba leflegi lapho phakathi, iflegi leyi iyabe ingeyelizwe.

Esikolo abantwana bayabe belamatafula abo, lapho ababhalela khona. Lamabhentshi kumbe izitulo. Kukhona njalo itafula, kambalisi. Eyabe ilamabhuku, asetshenziswa ngumbalisi. Lezitulo lapho umbalisi ahlala khona labazali, nxa bayabe bemvakatshele ekilasini.

Isikolo semfundo yaphezulu esifulelwe ngamazenge phezulu amafasiteli amanengi angenisa umoya imnyango ipendiwe ngependa elithanga kuhlanzekile phakathi kukhona lezihlahla.

Esikolo kulomthetho okumele ulandelwe ngabantu abangena besiza esikolo kanye labantwana abafunda kuleso sikolo. Kuyabe kulephepha elikhulu elinamathiselwe emdulini elibhaliweyo imthetho yesikolo.

Umduli ogombolozele isikolo opendiweyo njalo ubhaliwe umduli inombolo eceleni komduli kukhona utshani obuluhlaza . Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo befundele endaweni ephephileyo njalo egombolozeliweyo.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi i-Primary. Abagqoke amayunifomu afananayo. Kuqakathekile ukuthi isikolo lesikolo sibe leyunifomu yaso lokhu kwenza abantwana abangatholiyo labo bezizwe bekhululekile esikolo ngoba bayabe begqoke impahla ezifana lezabanye.

Esigabeni sekugcwele izikolo ezinengi ezefundo yaphansi eprimari ngakho sekungumlandu womzali ukuthi abone ukuthi umntwana uhambile esikolo ngasosonke isikhathi. Kulilungelo lomntwana ukuthi afunde.

Ababalisi baye emhlanganweni kwesinye isikolo namuhla abafundi batshone bedlala ilanga lonke abazange bafunda bebejabulile kakhulu labafundi abangasithandiyo isikolo

Izikolo zigqoka amayunifomu atshiyeneyo. Okwenza izikolo zibe lamayunifomu yikuthi abantwana bonke abasesikolo abatholi ngendlela efananayo. Ngakho babona kungcono ukuthi bekhethe iyunifomu yesikolo ukuze wonke umntwana ekhangeleke esempahleni ezifananayo.

Umbalisi othanda umsebenzi wakhe eklilasini kumele egcwalise ama gwaliba mduli amanengi ayabe elomfanekiso njalo ebhaliwe lokho ukuyenzela ukuba nxa engekho eklilasini abafundi abasweli izinto zokubala.

Isikolo lesikolo sileyunifomu yaso lokhu kunceda kakhulu abafundi abayabe bengenelisi ukuthi bethole labo bazizwa bekhululekile nxa beyabe begqoke impahla ezifana labanye abantwana

Zinengi izikolo eseziyakhiwe emaphandleni. Abantwana abanengi abasahambi imango emide. Lokhu kuyenze abantwana bayeka izikolo ngoba besesaba ukuhamba imango emide. Abantwana bonke ababuyele esikolo. Izikolo zesakhiwe ngobunengi. Umntwana akahambe esikolo esiseduze laye

Kwesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo bephiwe isikhathi sokuyadlala kukhona imijingo lapha abantwana abahamba besiya zithokozisa umntwana akumelanga atshonele ukufunda kuyacina sokumbhowa njalo kuyayenza umntwana ecine esezonda isikolo ngakho bayaphiwa ithuba lokuyadlala

Ekilasini lapho okufundela khona abantwana kumele kutholakale kulamabhentshi okuhlala kumbe izitulo kanye lamatafula lapha abafundi ababhalela khona. Kumele njalo kube lomgwembe lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Kulenhlanganiso epha abantwana ukudla esikolo. Omama bayahamba besiya pheka nsukuzonke. Kuqakathekile ukuthi umntwana efunde esuthi, ngoba umntwana olambileyo kwesinye isikhathi uyalala ekilasini nxa umbalisi efundisa.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi. Kukhona indlu lapho abahamba khona nxa besiyafunda isifundo sescience. Kulekhabothi elemithi esetshenziswa ngabantwana nxa befunda isifundo lesi.

Umbalisi ojabulela ukufundisa njalo othanda umsebenzi wakhe kumele acecise endlini yokufundela, abuye lamagwaliba mduli atshiyeneyo ukwenzela ukuthi loba engekho endlini yokufundela abafundi benelise ukubala kulawo magwaliba mduli

Izikolo ezinengi zilomduli oyabe ugombolozele isikolo besekusiba lesango lapho okungena khona abantu. Eminye imiduli yesikolo iyabe ilemfanekiso wabantwana abayabe besekilasini kulombalisi phambi kwabo.

kwesinye isikhathi kuqhakathekile ukuthi abafundi bephiwe ithuba lokudlala badlale imidlalo etshiyeneyo lokho kuzayenza abantwana befunde ukubambana lokunye okutshiyeneyo abantwana abagqoke ama uniform besesikolo bezijabulele bedlala

kuqakathekile ukuthi abantwana behambe esikolo beyefunda kukhona ababalisi abaqatshwe nguhulumende abafundisa abantwana ezikolo abantwana ezikolo bafundiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo okugoqela lendlela okumele bephilisane ngayo labantu esigabeni kanye lenhlonipho bayayifundiswa

Kukhona ihlanganiso epha abantwana besikolo ukudla. Ngakhi abadala bayahamba esikolo besiyapheka. Kuqakathekile ukuthi umntwana afunde esuthi ngoba umntwana olambileyo uyalala ekilasini

Esikolo kulezi insuku ithekhinoloji isiphucukile abantwana sebesebenzisa amalephuthophu kumbe omakhala ekhukhwini babo nxa befunda. Umntwana lomntwana kumele abe layo ilephuthophu.

Abantwana besikolo kulezi insuku sebefundiswa imsebenzi emnengi eyezandla. Abanye ngabafundiswa ukukanika izimota. Kuyabe kukhona lamathuluzi abawasebenzisayo.

Abantwana besikolo sesecondary kumbe abantwana abekolitshini. Abantwana kulezi insuku bafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo ezikolo. Lokhu kuzanceda abantwana kusasa empilweni. Abasoze bethwale nzima.

Abantwana besikolo ekolitshini kumbe e secondary bafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo ngababalisi imisebenzi leyi igoqela ukuluka, ukupheka, ukuyakha, leminye etshiyeneyo akukhethi ukuthi ngumfana kumbe yinkazana bonke bayayenza imisebenzi leyi

Abantwana besikolo. abamileyo emagcekeni endaweni elotshani obuluhlaza. Bonke bagqoke amajazi amhlophe. Kulezinsuku abantwana sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo ezabanceda kusasa empilweni zabo.

Bamile abantwana besiko abafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo njalo bagqoke impahla ezimhlophe, bavala kanye lamakhanda ngokumhlophe. Abantwana kade befundela ukupheka. Sebephekile ukudla kwabo okumnandi, okukhangayo, nxa ukukhangele uhle ulambe, kuphezulu kwetafula.

Abantwana abasesikolo abagqoke impahla ezifananayo bahlezi omunye usebenzisa umtshina wokuthunga kulezinsuku abantwana sebefundiswa lemisebenzi yezandla esikolo.

Nxa umbalisi ufundisa esikolo emi phambi kwabafundi bakhe. Bayathula abafundi ukuze bezwisise okukhulunywa ngumbalisi. Njalo nxa umfundi eyabe elombuza, uyaphakamisa isandla akaphongokhuluma nje.

Siyabonga ithekhinoloji esiphucukile kulezi insuku abafundi nxa besesikolo bayasebenzisa amakhompiyutha ukubhala ezinye izinto zesikolo ezitshiyeneyo amakhompiyutha lawa manengi ayenela abafundi.

esikolo kuhlanzekile phansi kuhle kukhonja njalo imijingo lapho abantwana abadlala khona elombala olithanga kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza izakhiwo zesikolo ziyakhwe kuhle kakhulu imduli ipendiwe

Esikolo semfundo yaphezulu esecondary kumbe ekolitshini kukhona indlu lapho okugcwele khona imitshina esetshenziswa ngabantwana besikolo njengoba kulezi insuku abantwana sebefundiswa lemisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kuyabe kukhona njalo lamathulusi asetshenziswa ngabantwana.

Abantwana besikolo akukhethelekile ngumfana kumbe yinkazana , kulezinsuku bonke bayafundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Uyathola umntwana ongumfana efundela ukuthunga . Kukhona imitshina abayabe beyisebenzisa.

Abantwana besikolo abagqoka impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka lengwane ezimhlophe ekhanda , bafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo njalo kukhona amathuluzi abayabe bewasebenzisa.

Kulesikhatji lapho abantwana besikolo abayabe bezixoxela ngemisebenzi yabo yesikolo etshiyeneyo umbalisi engekho phakathi kwabo kwezinye izikhathi abanye abantwana bazwisisa ngcono nxa bexoxa bebodwa kungela mbalisi.

Abantwana basesikolo bayafundiswa ngababalisi. Kulilungelo labantwana ukuthi befunde. Loba umntwana engeke ephumelele ezifundweni zakhe, kukhona kodwa olunye ulwazi ayabe elutholile esikolo oluzamsiza kusasa empilweni.

Abantwana abafunda behlala esikole esikubiza sithi kuseboarding ,nxa izikolo sezivaliwe, bayathwala izikhwama zabo lempahla zabo, begade izimota bebuyele emakhaya.

Kuqakathekile ukuthi ekilasini abafundi bethole kulezitulo zokuhlala kanye lama bhentshi lapho ababhalela khona kumele njalo kube lomgwembe lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi, esebenzisa itshoko elombala omhlophe.

Izikolo ezinengi ikakhulu ezisemakhaya azikaphucuki ,ababalisi lokhe besasebenzisa umgwembe nxa bebhala umsebenzi wabafundi .Izikolo ezinengi ezisemadolobheni ababalisi sebesebenzisa ama projector nxa befundisa.

Abantwana besecondary abaseclasini bagqoke amajazi amhlophe bonke bamile. Itafula enkulu elombala omhlophe egcwele amabhokisi lezinye izinto ezisetshenziswa ngabafundi esikolo.

Isikolo sakithi siseceleni komgwaqo nxa ungena esangweni kukhona ibhakane elikhulu elibhaliweyo ibizo lesikolo njalo labhalwa lemithetho okumele abangena esikolo loba abafundi beyilandele.

Abantwana besikolo abahleziyo ezithulweni ezilombala ezimhlophe, bonke bagqoke amayunifomu, amahembe alombala amhlophe. Kukhona lombalisi wabo omileyo uthwele imayikhi. Uyafundisa abafundi balalele.

Abanye abantwana esibathola esikolo bayabe bengaphiwanga ezifundweni. Kodwa kukhona eminye imidlalo abayabe benelisa ukuyidlala. Kukhona amagceke lapho abayenzela khona imidlalo etshiyeneyo. Umntwana uthole esefika kwezinye izindawo ngokuyenza imidlalo leyi.

Abantwana besikolo sebesenza ukungezwa esikolo umphathisuko ubabize emhlanganweni wanxusa abezempilakahle bebuya bezekhuza abantwana bebafundisa abantwana sebethanda izidakamizwa besebancane.

Kulesikhathi lapho umbalisi opha abantwana bakhe umhloliso, uyabe efuna ukuhlola ukuthi abantwana lokhu ayabe ebafundisa khona bayakuzwisisa njalo nxa bebhala umhloliso lelolanga umfundi lomfundi uhlala yedwa, uyabe eletafula yakhe lesitulo lephetshana lakhe phambi kwakhe

Emakhaya lakho izikolo sezigcwele ezemfundo yaphezulu esekhondari. Kulotshani obuluhlaza esikolo. Kukhona njalo itanka elombala omnyama enkulu egcwele amanzi. Imduli yesikolo ipendiwe. Kukhona njalo lezihlahla ezinkulu.

Izikolo ziyavalwa ababalisi kanye labafundi bamile bathatha umpikitsha, abafundi bagqoke amayunifomu bonke bame bonke endaweni enhle elotshani obuluhlaza phansi kukho njalo lesakhiwo ngemuva lesihlahla esikhulu abame eceleni kwaso.

Abantwana besikolo abafundiswa imsebenzi yezandla etshiyeneyo abanye njalo bengafundiswa ukuyakha ikhona imiduli ababe beyiyakha besebenzisa izitina elombala obomvu akhona lamathulisi abawasenzisa kuleyo ndawo

iskhathi esinengi umphathi sikolo ungambona esecela abafundi bayabe besenza ubungezwa abantwana besikolo. Kukhona abantwana asebebuya lezidakamizwa ngakho umphathisikolo ukhuze abantwana wathi abazatholakala belezidakamizwa bazaxotshwa isikolo.

Abantwana besikolo abafunda behlala esikolo okubizwa kuthiwe yiboarding school abantwana ezindlini zabo kuyabe kulemibheda lapha abalala khona lendawo lapha abafaka khona impahla zabo kanye lezikhwama

Abantwana besikolo asebesukile ezingeni eliphansi eprimary sebesezingeni eliphezulu esekhondari lokhe bequbeka ngezifundo zabo bephumelela bazaze beyocina ezingeni laphezulu eliyi univesithi

Abantwana besikolo sesekhondari bamile bagqoke amayunifomu, amayembe alombala omhlophe, abanye bagqoke amajesi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka alomzila omhlophe.

Kuqakathekile ukuthi abazali behambise abantwana esikolo. Laloba umntwana engeke ephumelele ezifundweni zakhe kodwa okuqakathekileyo yikuthi umntwana laye ukewahamba esikolo kukhona olunye ulwazi osuka eluthole lapha esikolo. Oluzamceda kusasa empilweni.

Abantwana besikolo abanengi, Abagcweleyo esikolo, bahlezi. Kukhona umncintiswano wokuhlabela esikolo. Abanye njalo ngabayagidayo. Kukhona lababalisi phakathi kwabo, ,Bayazikholisela abantwana. Bazaphiwa izipho ezitshiyeneyo, ngemuva komncintiswano lowo,

Esikolo sesecondary kukhona lapho indlu okulekhabothi egcwele ingwalo zabafundi ezokubala abafundi bayaphiwa ithuba ukuthi behambe kuleyo ndawo besiyabala khona bezathola ulwazi olunengi kulezi izigwalo

Abantwana besikolo basekilasini babhala umhloliso umbalisi ufuna ukuhlola abantwana bakhe kuthi lokhu okufundisayo bayakuzwisisa na yikho kwesinye isikhathi ebapha umhloliso.

Thina sikhula sasibhala emabhukwini nxa sifundiswa ngababalisi. Abantwana bakulezi insuku nxa befundiswa sebesebenzisa amakhompuyutha kumbe amalephuthophu. Ithekhinoloji iyaphucuka.

iminyango yabafundi lapho abahlala khona esikolo semfundo yaphezulu e University ilombala onsundu njalo kulamaphetshana ayabe enamathiselwe ebhaliwe kubhaliwe kanye le nombolo

Abafundi esibathola eyunivesithi banengi kakhulu njalo ngabafundela imisebenzi etshiyeneyo ngabafundi abayabe benze kuhle kakhulu ezifundweni zabo zaphansi ukuze bafike ezingeni leli elaphezulu.

Abafundi abahlala emfundweni yaphezulu e University ezindlini lapho abahlala khona akuvunyelwa ukuthi bepheke, kukhona indawo eUniversity ethengisa ukudla , ukudla kwabo kuyakhanga kakhulu njalo kunukelela mnandi bayamba besiyathenga kukhona lezitulo abafika bahlale kizo nxa besidla.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona imithetho okumele abantwana besikolo beyilandele abavunyelwa ukuthi benathe utshwala ezindlini abahlala kizo kanye lokubhema lakho abavunyelwa, abafundi bayayilandela leyo mithetho

Esikolo semfundo yaphezulu, e university, kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona kuyabe kulembheda kukhona njalo indawo lapho abagezela khona labaxubhela khona amazinyo abo kulama sink amhlophe lezimpompi ezicazimulayo

Izakhiwo ezinengi ,esizithola emfundweni yaphezulu, ziyakhwe kuhle kakhulu ukudlula izakhiwo zemfundo yaphansi .Lapha kutholakala abantu abanengi abazofundela imisebenzi abafisa ukuyenza empilweni yabo.

Isikolo semfundo yaphezulu, silezindlu ezinengi kakhulu phakathi. Ngakho nxa umutsha ungakaze ungene kukhona amabhakane abhaliweyo ancedisa abantu ebatshengisa ukuthi beqonde ngaphi.

Indlu efundela abantwana besikolo sezinga laphezulu. Eyunivesithi kukhona amatafula alombala omnyama lezitulo lapho abafundi abahlala khona lomgwembe olombala omhlophe umbalisi lapho obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Abazali bayaziqhenya ngabantwana abasemfundweni yaphezulu eunviersity abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi. Kufundelwa imisebenzi etshiyeneyo ezikolo zemfundo yaphezulu

Izikolo ezinengi kungaba sezingeni laphezulu e university nxa ungena esangweni zandise ukuba lebhakane elikhulu phezulu. Eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo. Kwesinye isikhathi, ezinye zibalamabhakane ungakangeni esangweni ezikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu abafundi basebenzisa amakhompuyutha nxa befunda amakhompuyutha lawa ayenela bonke abantwana abayabe bephakathi kwekilasi ngalelo langa njalo kukhona labomabonakude phezulu emdulwini.

Indlu lapho abafundi abafunda ezingeni laphezulu iuniversity abafundela khona phansi kuyacazimula akula ngcekeza kukhona njalo izitulo lapho abafundi abahlala khona letafula enkulu kulamafasiteli angenisa umoya.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo elotshani obuluhlaza tshoko ,lapho abafundi abachaya khona impahla zabo zesikolo , abafundi bafunda behlala esikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu euniversity balutshwana abantwana abafika ezingeni leli izinga leli linzima kakhulu ukufika abantwana abayabe bephumelele ezifundweni zabo siyababonga abantwana abafika kuleli izinga.

Esikolo semfundo yaphezulu, kukhona abafundi abahlala esikolo, abasuka ezindaweni ezikhatshana ezitshiyeneyo. Kukhona imbheda kulezo zindlu abahlala kizo.

Bonke abafundi esibathola ezingeni laphezulu euniversity nxa befunda kumele umfundi lo mfundi abe lelephuthophu yakhe kumbe ikhompuyutha yakhe oyisebenzisayo itechnology isiphucukile abasabhaleli emabhukwini.

Kwesinye isikhathi abafundi bemfundo yaphezulu e yunivesithi ama lecturers abo esibabiza ngokuthi ngababalisi bayabapha ithuba lokuthi umfundi asukume achasise emile phambili kwabanye abantwana afunda labo.

Izakhiwo ezinengi esizithola emfundweni yaphezulu euniversity ziyakhwe kuhle kakhulu njalo imiduli iyabe ipendiwe kuleminyango lamafasiteli angenisa umoya phakathi kuhlala kuhlanzekile ngasosonke isikhathi.

Esikolo semfundo yaphezulu abantwana abanengi bafundela imisebenzi etshiyeneyo abanye bafundela ukuba ngodokotela bayabe begqokile amajazi amhlophe ikhona njalo lemitshina abafundiswa ukuyisebenzisa kuleyindawo

indlu lapho abafundi bemfundo yaphezulu abafundela khona kulezihlalo ezinengi ezibekwe kuhle kakhulu njalo kukhonja itafula ele laptop phezulu esetshenziswa ngumbalisi esimbiza ngokuthi ngu lecturer e university

Esikolo semfundo yaphezulu sithola abantwana ababuya endaweni ezitshiyeneyo abanye njalo bayabe besuka khatshana lesikolo kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona kuyabe kule mibheda lapho abalala khona kanye lamakhabothi ababeka amathenisi abo lempahla zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezindlu ezigcwele phakathi ezinye zilombala obomvu umduli upendiwe kukhona njalo phansi lotshani obuluhlaza lezi hlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko ezenza esikolo kube kuhle kakhulu njalo kuhlala kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi sithola abafundi abanengi besuka endaweni ezinengi bezofundela imisebenzi etshiyeneyo

Izindlu lapho abantwana besikolo seYunivesi abahlala khona. Abantwana babuya endaweni ezitshiyeneyo, abanye njalo ngabayabe behlala khatshana. Kukhona izindlu lapho abahlala khona kuyabe kulemibheda lapho abalala khona, lemqamelo, lezitulo kanye lamatafula.

Esikolo semfundo yaphezulu kufunda abantu abanengi kulabadala labantwana bonke bayafunda befundela imisebenzi etshiyeneyo, abanye bangaba ngabafuna ukuba ngodokotela abanye njalo ukuba ngababalisi.

Esikolo semfundo yaphezulu euniversithi ukhona izindlu lapha abafundi abahlala khona kuyabe kulemnyango elombala onsundu njalo imnyango kuyabe kunamathiselwe amaphetshana abaliweyo

Esikolo semfundo yaphezulu. Kufunda abantu abadala labantwana asebekhulakhulile. Kuhlangene njalo abakhethi muntu. Okuqakathekileyo yikuthi nxa waphumelela ezifundweni zakho usuka ebangeni eliphansi uze uyefika ku eyi levuli, bayakuvumela ukuthi uzofunda kule indawo.

Izakhiwo ezinengi ezitholakala emfundweni yaphezulu ziyabe ziyakhiwe ngobunono obukhulu zizinde zisiya phezulu zilamafasitele amanengi zingenisa umoya kukhona indawo elotshani obuluhlaza lezindlu lapho okuhlala khona abafundi abavela khatshana

Kuyajabulisa ukubona abantwana bephumelela ezifundweni zabo beze bayefika ezingeni laphezuku. Balutshwana abantwana abafika kulelizinga, kufika abantwana abayabe beyenze kahle ezifundweni zabo. Abadala bayajabula kakhulu.